Ubworozi bw’inkoko nyinshi cane ziri mu kibanza z’ubakiwe gisakaje amabati hagati muri zo hari umuntu ariko arazigaburira yambaye agakofero kumutwe.